Ekishushani eki nikinyoreka omushaija ajwaire empare nguufu ajwaire n'ekaito omu bigyere nibwera ahansi nana okwiragura akyirize akagaari ahaiguru ajwaire esaati erikwenda kwiragura. Ekagaari akahanikire ahaiguru enyuma yeeye hariyo ebiteteeyi bina ekimwe nikitukuura ahansi nikiragura ekindi kyiine ebirikwiragura nana ebya kinekye haanu omumaisho harimu obugaari.

Ekishushani eki nikyoreeka abashaija babiri omwe akwitse omwiko ariyo naateera amaizi kandi ondiijo yaatandika akatimba arikwenda akwate ebyenyanja abashaija aba bari omu rangi y'okwiragura kandi nana eryato niriragura kandi amaizi agu bariyo nibatambika akatimba giine erangi yaamutare kandi nana eiguru riine erangi ya mutare akatimba kiine erangi ya mutare

Obu ni obumuri burungi kandi obumuri obu nindeeba enjoki eriyo neza kutekama aha kamuri kandi obumuri niburungi munonga munonga buretsire enjoki egi yasikirizibwa kwija kubutekamaho , obumuri obu nibuba burimu omweyangye kandi omweyangye enjoki neba negwenda omu kukora obwoki bwayo.

Egi n'emotooka eibakukoresa omu kihingisa nka omu kihinga ebicoori, okuhinga oburo, eeh motooka egi eri omu rangi ya kijubwe kandi emipiira yaayo eine emipiira emihango n'emikye, emipiira egi eine erangi y'okwiragura omu bwire bw'omwazyo eri aha kukora.

Egi ni vakedo kandi nibagirira aha mere kandi ninungi munonga eine ebirisa bingi aha rubaju rwa vakedo ezi ibiri hariho ekintu ky'okutukura kiri nka orunyaanya kandi vakedo ezi ziri omu rangi ya kinyaatsi.

Egi n'emotoka yabakumi b'obusingye emotoka egi eine emiziga ena nimpango kandi neetwara abasirikare ab'okukuma obusingye kuruga omu mwanya kuza omu gundi. Hariyo endiijo emotoka omu maisho eine erangi ya mutare kandi hariho n'emiti haihi n'emotoka egi nana ebinyaatsi biri omu rangi ya kinyaatsi.

Ekishushani eki nikinyoreka ebintu byira ebi babaire nibakoresa nk'endongo nibashuna aha buhuzi obwe gakagamba abantu bakazina ebintu ebi bikaba biri ebyobuhangwa babikora omu biti kandi ebintu ebi abantu baira bakaba nibabikoresa munonga kandi bashemererwa bazina bahurira babagye.

Egi n'enuuma kandi enuuma egi eri omu eishwa eine amahembe kandi eri omu rangi ya kitaka kandi aha buso bwayo neyiragura, ebinyaatsi ebi eyeyemereiremu nabyo byine erangi ya kinyaatsi.

Ekishushani eki nikinyoreka ekintu kiri nk'ekyenyanja kwonka tikiri kyenyanja kiine amakoora g'ekyenyanja kiine amabara ga mutare n'ag'okwiragura kandi kineho nana ekyoma aha rubaju rwakyo kandi ekyoma eki kiine erangi yokwiragura.

Egi n'empundu empundu egi eshutami omu muti empundu egi n'eyiragura kandi ekiti eki eshutamiho kiine amababi g'erangi ya kinyaatsi kandi empundu egi etembire ahaiguru eri ahaiguru omu miti.

Ekishushani eki nikinyoreka omukazi ayemereire omukazi akwaitse enyanya, enyanya ziine erangi erikutukura kandi harimu nana ebindi bintu ebindikureeba biine erangi eya kitaka ebindi biine erangi ya mutare ebimwe biri omu baketi ebindi bikwatsize aha busuhaani n'enyanya eziine erangi eyokutukura kandi ebafu eyi ariyo nayihamu enyanya eyine erangi ya kizibwe omukazi akomiire ekitambara omu mutwe omukazi ogu ayezirikiire ekitengye.

Ebi n'ebijuma nari ebi twakubaasa kweta emibazi kandi emibazi egi harimu eine erangi y'okutukura nana eya mutare harimu eri eya mutare yonka nana ezindi rangi nk'eya kineekye erangi ni nyingi erangi na nyingi kandi emibazi ni mingi etaraniire hamwe

Ekishushani eki nikinyoreka omusiri gw'amajaani muhango kandi amajaani gari omurangi ya kizibwe.

Ekishushani eki nikinyoreka enjoki, enjoki etekami aha kimuri, enjoki eine amabara, enjoki eine eibara ry'okwiragura na nerya kinekye kandi na n'amapapa gaayo nigiragura, enjoki egi n'emwe.

Ekishushani eki nikinyoreka abakazi babiri babashubuzi omwe ashutami ondiijo ayemereire hariho nana akaana Kato kakoojo Kandi omukazi ashutami ajwaire emyenda erikwiragura ondiijo ajwaire erikutukura Kandi ayezirikire ekitengye kiinemu amabara agarimu aga mutare Kandi baineho nana ebijuma nk'enyanya ziine erangi eyokutukura kandi nana ebindi ebijuma ebiine erangi ya kinyaatsi .

Egi n'enyanja, enyanja egi erimu amaizi maingi amaizi aga gari omu rangi ya mutare hariho obunyaatsi nka obushaarira- sharira buri omu rangi ya kinyaatsi aha rubaju hariho eitaaka riri omu rangi yakitaka hariho n'omugongo kuriya ebuseeri guriho ebinyaatsi gurimu emiti eri omurangi ya kinyaatsi n'ebinyaatsi biri omu rangi ya kinyaatsi.

Egi n'empundu eri omu muti kandi empundu egi eine erangi y'okwiragura. Empundu n'emwe. Empundu omuti ogu eriho amababi gagwo harimu againe erangi eya kinekye n'aga erangi ya kijubwe. Empundu eshutami.

Aba ni abantu abari aha mwaaro. Omwe ashutami aha ngamiya abandi bariho nibazaana, abandi bari omu maizi kandi engamiya eyemereire. Engamiya eine amaguru ana, engamiya eine erangi ya kitaka nana abantu ahi bariyo nibazanira ahansi haine erangi ya kitaka.

Obu n'obutebe burungi munonga hariho n'obutandaaro obukozirwe omu biti nana obutebe bukozirwe omu biti bwine amabara butoniregye Kandi buri aha rubaju rw'omuhanda Kandi barinzire abaguzi kubugura. N'obutebe bwingi munonga bukozirwe omu nkora y'ekinyankore.

Ogu n'omushaija akwaitse eirobo ery'okuroba ebyenyanja omu maizi . Ah'eirobo akomireho akantu ak'ebyenyanja birikurya eirobo rikabikwata . N'obwire bw'omwazyo omushana gwarengiireyo Kandi omushaija ogu narebuka omu rangi erikwiragura n'amaizi nigiragura Kandi eiguru nerya kinzari ebishaka ebiri obuseeri bw'amaizi biri omu rangi erikwiragura.

Ekishushani eki nikinyoreka abakazi babiri bekoreire enku abandi bekoreire ebintu ebiine erangi ya kinyaatsi hariho emotoka ahu bari emwe eine erangi y'okwiragura endiijo eine erangi ya mutare hariho emiti ebari aha rubaju eine erangi ya kinyaatsi hamwe na kitaka.

Ekishushani eki nikinyoreka emihanda ahu ekucwekanisiza Kandi Kinyoreka amaju mingi Kinyoreka emotoka eziri aha ruguuto orwo emotoka nyingi . Ekishushani eki Kinyoreka amaju, amaju aga harimu againe erangi y'okutukura n'erangi ya mutare , n'erangi ya kitaka Kandi enguuto ezi omu rubaju harimu ebinyaantsi na emiti ebyine erangi ya kinyaantsi.

Ekishushane eki nikinyeraka abakazi bashatu omukazi omwe ariyo naayeyerera, omukazi ondiijo ashutami, omukazi ondiijo ayemereire ariyo naatebeza oriya, ogwo omukazi ashutami aineho abaana babiri omwe omwana ajwire busha, omwana w'omwojo ondiijo ajwire emyenda, omukazi ogwo ashutami ariyo naasheka eyezirikire ekikoohe eyetaire n'akatambara omu mutwe

Ekishushane eki nikinyoreka abazaani b'omupiira barikuzaana omupiira babiri babyami ahansi bashatu beemereire, harimu abajungu baana abatsigara nibairagura bari aha kuzaana

Ekishushani ekyi nikinyereka ente nyingi z'enyankole ezine amahembe mingi, amahembe maringwa, amahembe garabiinemu. Ente ezi nizituukura Kandi ezimwe ziine amabara ga kutukura nagamutare. Ente ezi Ni nyiingi, Ni nyiingi munonga.

Ezi nenturegye ziri omw'eihamba ezimwe zemereire omu maizi ibiri, emwe eri ahakunywa amaizi harimu n'embogo aha rubaju omu binyaatsi hariyo ezindi enyamaishwa nyingi kandi ziriyo nizirya ebinyaatsi.

Ezi n'enjojo eibiri mpango eziri omu kishuugi, enjojo ezi niziragura kandi ekishuugi eki zirimu nekya kijubwe kandi enjojo eibiri ezi nizireebeka omutwe gwonka ziine amahembe ga mutare.

Ekishushani eki nikinyoreka omutsigazi omwe ashutami aha ntebbe Ari aha kyoma kyomujungu ekibarikweeta karimagyezi ekyakozirwe omujungu Kandi haine ebi ariyo naronda nindeeba nayimata amapeesa g'ekyoma ekyo Kandi aharubaju rweye omukono gwa mosho ataireho esimu yeye ,omutsigazi ogu aine eishokye ririkwiragura

Ekishushani nikinyereka omushaija w'omujungu w'omuzeeyi ayemereire ariho naranzya. Ari omu kintu kiri nka eryaato kandi kiine erange ya mutare hariho ebindi bintu ebiine erange erikutukura . Ndeeba omuguha gukomire eryaato eryo kandi gwiine erange ya kitaka. Omushaija ajwire emwenda nana enkofiira biine erangi ya kitaka.

Ekishushani eki nikinyoreka enjubu ibiri, enjubu ezi zemereire omu binyaantsi , ebinyaantsi byine erangi ya kinyaantsi Kandi enyima yabyo hariyo ebishaka, ebishaka byine erangi ya kinyaantsi Kandi ebinyamaishwa ebi byine erangi erikwiragura. N'ebinyamaishwa bibiri nyina hamwe n'omwana gwayo.

Eri n'eizooba Kandi hariho n'ekimuri , n'enjoki eriho neza kutekama aha kimuri Kandi aha kimuri enjoki nizitekamaho kwihaho omweyangye ogwokuziyamba kukora obwoki bwazo , omushana Ogu guri omu rangi ya kinekye Kandi eiguru riri omu rangi ya kinzaari.

Ekishushani eki nikinyoreka enkyende ibiri , emwe eshutami endijo eyemereire. Enkyende ezi ziine erangi , aha munwa, aha maisho niziragura, omu buso nizeera kandi aha kifuba naho nizeera. Aha mugongo hariho obwoya burikwera n'oburikwiragura. Amatu gazo nigiragura.

Egi ni enyanja amaizi gayo nigiragura harimu amabaare, amabaare nigiragura harimu agandi amabaare aga erangi ya kitaka kandi omukono gwa buryo na omukono gwa bumosho hariyo ebishaka ebiine erangi ya kinyaantsi.

Egi n'engwe neereebeka ekicweka ky'omutwe, engwe egi aha kifuba neeyera kandi eine amabara bara, ag'okwera n'ag'okwiragura kandi einemu n'obwakitaka nk'aha nyindo kandi engwe egi eri omu kishugi, obwire n'obw'ekiro

Ekishushani eki nikinyoreka amahuri abari Kandi na enyaanya hariho enkyeka hariho vakedo esatwiremu ahagati Kandi amahuri aga giine erangi ya mutare na Obutunguru bw'amababi bwine erangi ya kinyaantsi bushazashazire hariho na ebitosha nabyo biri omu rangi ya kitaka. Akameza akubitiireho kari omu rangi ya kitaka na omutsyo guriho aho.

Ekishushane eki nikinyoreka amabare gombekire kinyoreka n'ekifuregye ky'okurambwamu amaizi kinyoreka eibare aha rubaju ry'okwiragura ekishushani nikyo eki byanyoreka

Ekishushani eki nikyoreka omwana w'omwishiki akwaitse ekipiira ekirikuruga omuri piki kandi ariho nakizanisa ariyo naazanisiza omu binyaatsi, ebinyatsi biine erangi eya kizibwe kandi enyuma ye hariyo ekiti kiine ebibabi biine erangi ya kizibwe nana enju etombekire omu matafaari kandi omwana ogu ajwaire ekiteteyi kya mutare kiinemu amabara g'okutukura omwana ogu ategire eishokye

Ogu n'omwaaro amaato gateranaire aha nkungu kandi abashaija abamwe bari aho n'obwire bw'eihangwe akashana kari aha kwaka hariho enyanja kandi enyanja egi amaizi gaayo naga mutare.